Gyamaa la are, ka ba yaga zie zaa kpɛlɛŋ su bonsɔglɔ, ka ba mine zeŋ teŋɛ , ka kũũ daga a biŋ ka dɔɔ a gbi dumo a banaŋ zeŋ niŋesogɔ kyɛ ka ba mine a are a vɔgle zupile, ka ba mine meŋ zeŋ a lere gbɛɛ.

Bibiiri bayopoi la a zeŋ dare zu a dire dɛmɛ a deɛnɛ a laara. Kyɛ biŋ biŋ Bɔtɔr ba niŋe sogɔ , ka a teŋɛ soɔ zaa a pãã de dɛgre ,kaa ba kparre zaa kpɛlee ba naŋ su , kaa zaa dɛg.

Bibiir ba naar la sigi kola poɔ a te ɔnna kõɔ. Ka bata taa bootirr a buro ne. Ka a booti kaŋ e booti kuro, kaa kaŋ e buluu, kaa kaŋ meŋ e bompelaa. Kaa bibile kaŋ dɔɔ teŋɛ a vɔgl zupil kyɛ ona ba taa booti.

Vūū la sãã saamo a di lɔɛ, a di yie, ka ba kpinaa vūū. Kyɛ kaa puoriŋ seŋ, kaa vūū mine naŋ ŋmeɛlɛ nyoore. Ka noba araa Gyɛmaa araa sokoɔraa zu yaga lɛ.kaa vūūkpiin lɔɔre a meŋ are a sokoɔraa zu. Ka noba Gyɛmaa a are.

Pͻgesaraa la zeŋe o dakogi zu ͻfere poͻ, boŋgolo zu. A su bonsͻgelͻ a seԑ kuri sͻgelaa, a taa laapotͻpo a kyͻgerͻ kyԑ biŋ o kͻŋnyuuri o lomboriŋ. Ka lͻԑ be a sokoͻraa zu a zoro a pare.

Tontonema bata la a are are, a vɔgle kpoglo, a toore ba nu bontoore, ka paapo, a voɔ do saa ka ba nyɔge taa, ka boŋ-yenaa gaa te are a puoriŋ, kyɛ kaa paapo kaŋ gaŋaa teŋɛsogɔ.

Pɔgebɔ bayi la are ane bibiiri bata, filling station niŋesogɔ sokoɔraa noɔreŋ. Ka bamine pɛgele baagere, ka moto zɔɔnemɔ bayi vɔɔl hɛlmɛt. Ka kaŋ de boma a eŋ a moto niŋesogo.